daro worarti beettishe dees ha worata giddon qasse abbati worata yedinne mittishenne ize ta gide be giddo aaththishe deezayssi qonce gididi beettes ha abbazappe qasse bolla baggara dhoqabessati woykko zumati bettettes

Oyddu asati beettishe deettes ha uddu asatappe giddon ekkida zooya maca gidish misekayti qasse addetakko ha giddon eqqidayti chayna zeretha gidizayssa malettes lanqen eqqida addezi qasse dunguza booththa dunguzaza qoodhen qachides.

issi wolqama ginbey woykko dhuqa bissan woosettida pooqezi beettishe deees ha fooqezappe ha baggara qasse dumma dumma mithatikka hiza achchen eqqidayssi qonce gididibees ha pooqeza achchen qasse nuus poho immana dandayiza koronte shubuzikka qashettidi bidayssi beettees

Nu dere gaammo asata woykko gaammo cimati issife gididi hamettishe deeettes ha gaammo cimati be kushezan cira geetettizayssaza oykkidi qasse hara baggara xambarozakka oykkidi issineti issinetikka be huphezan guchche geetettizayssaza qachidi issife bonchon hamettishe de'eettes.

usupu aayeti woykko indeti issife uttidi ha be ishe de7eettes ha usuppunappe qass gede baggara issi cilil7o oydeykka berka uttidi deees ha usuppu odetikka ubbaykka be huphezakka goozidi woykko qachidi deeettes

Gaammo c'ima asati woykko bayra asati iissippe dubbushidi deettes . Izetappe qasse gede giddora daannati woykko wotadereti be may7o issi mala mayo maydi uttidi issipe de7eettes. Ha gaammo bayra asati ubbaykka dunguza maydi kushezan xambaroza oykkidi loo'i zayssa bisishe deees.

Issi naa dizayssi ha hamettishe oogeza dees izikka izara hamettiza oogezi mecetonna ooge woykko shuuchchara ginbettidi oosettiza oogezakko gedde baggan qase kaametinne dumma dumma asati dumma dumma pooqen keexxettida keeththezikka issipe bettishe de'es

Darro asati issifetethanne ubbay shiiqidi de7izayssa bessishe dees. Hasatikka bes shiiqida bessan woykko gubaye geetetti xeesettiza bessazan shiiqidi issoy issuwara haasayettishenne zooretishe de7izayssa bessishe dees.

macati sipe gididi uttidi deezayssa bessishe dees ha macatikka aase ooththizo gizayssa gidikko tukke ayfeza bashsheza nooththidi shichchishe de7eettes izikka asas goze gizayssa gidikko gaacettidi ayfeze uyettana madees

Macatinne attumati gididi issippe be wogganne be seera gididii be gufo besishe de'ettes ha gufo woggazi izetaso wogga gidishin gedde baggara qase keththa woykko gimbbe qorqorozi bettishe de'izayssi qonccekko

Hudere gaammo heeran beettiza gita asati beettishe deettes ha asatikka issoy issohara gididi eqqidi dunguza maydayti izata giddonka beettishe deettes hara baggara qasse xambaru issiyaddezi oykkidi dunguza qoofesakka wothidi issife beettishe de7eettes.

asati daro asati uttidi woossizayssa malidi woykko bira woossizayssa malidi uttida gido attin izetas qasse nam7u asati adderanne macara ziqqi giidi he miishaza izetas duge qoddi immishe deheettes

Heedzdzu kawo usanchati isipe ha simmidi uttida izetappe giddon deizayssazi mobaaliza be kushen oykki dees gede baggan deissayssas beettona gidokkoka ha baggan deizayssazi qasseka gede be ishekka dees izeti aaho bessazan uttidi issipe deettes.

Kawo osanichati issipe shiqidi uttidi eziggishe deyetesi issoyi issuwara tobishene izata tamarisida assatika betona agikoka he asazape eti qofaza i'ishe detesi issineti isineti kushezani dawutara woyiko wariqata oyikida

Issi ade dizays hasayishe de'es izi hsayishe de'izayszika aze gizaysa gidiko yotetena agikoka be dunaza doyidya acheza besishe des izska hupheza bolla qofe dunguza qofey des ayfeza bolla qase manaxireka wothides

Issi adezi utidi ha ba'ishe dees issi adezika qase Gamo duguza getizaysa mayides ha Gamo dunguzazika boncho mayo getetidi nu soon xeysetizaysako hesappeka gede bagan dumma dumma dunguza qommotika kaqetidi betishe de'ettes

issi aaho bessazan daro oosanchati shiiqidi deezayssa be'ashshe days ha oosanchattikka lo7iza may'oranne lo'izayssa mecettidi be bolla be geeshshateththa woykko be payateththa naggidi uttidayssi bettishshe de'ees

coro asati issi bessan gididi tobetishenne haasayettishe deezayssa bessees ha cora asatikka ubbaykka kawo oosancha gidizaytakko izatappe qasse issi bo7adesikka be kisheza udumidi izata giddon uttides

Macatikka addetikka issife gididi ha be ishe deeettes ha macatikka addetikka kaasancha may7o zo7o maydi kushen qasizetappe issinozi kushe saate aaththidi hupheza bollaka qoofeza woththidi ha be ishe deees.

daro indeti addetinne issife shiqidi uttizayssa bessi she de ees haaddetappe issineti sinetikka be hupheza bolla booththa qofeza wothidi kushezan qasse booththa waraqataza oykki dikka bessi she deeetes

Issi macciya ba huphphe xaxettada woykko gulanttada uttada da'awusu ha gulanta uttida na'iyakka qasse haththezara be kushsheza meccada be mecida kushshezara qasse qixxaza bitan woyko bashshezan woththada iza baqqashe de'awusu.

Issi duuho maliza biittazi giddon dees iza bolla qasse masqala maliza mithazikka qashettidi dees lanqera qasse dumma dumma ogeti deshin ha ogezachchan celil'o matatikka celilidi beettizayssi qoncekko.

oyddu asati sife eqqidi deishe deettes ha oyddo asatikka dumma dumma melida maatata giddon dd ekkida ha maatatappe qasse giddo baggara karetha xiibey woykko haathi eeli deezayssabe sife dees

ishshi aaho dembay beettishe dees ha aaho dembazan qasse asati gede izan yafaran giidi ha mettife deettes ha hamettiza asatappe gede sinthe baggara deezayti qasse carko bollan piral7hiza miisheta dumma dumma madabarata woqo koshoshota xaaxidi izara oykkana giidi izeti giigissife deezayssi qonceko

isi aaho bessay beettishin he aaho bessazan qasse giddozan aaza dizay keshay dees ha keshas qasse aza bolla kashettiday mitha puteti toketiza woykko zeereti diccizason kashettides gede baggara qasse wolqama mithatinne dhoqa busheti beettishe geen dees

Issi keeththa asati beettishe deettes hayssi keeththa asatappe nam7ati guutha nayta gidishin namati addezaranne mache erakko ha oyddatikka qasse issi mala mayo maydi keehi lo7ishenne ufaysishe de7ettes.

be woganne be seeraha izeti bessishe de7ettes dunaza bolla qasse waassiza miishazakka ekkidi punnishe deyidi be kushsheza bollaka dumma dumma miishata xaaxidi huphezakka diqoy ithi kesa durge dichidi izeti bessi she deydayssi qoncekko

Issi aaho heeray beettishe dees ha aaho heeray dumma dumma maatatinne worati deettes ha woratappe qasse gede baggara haaththay woykko abbay beettishe dees ha baggara qasse demba haragetettidayssazi ha worata giddon woykko mithata giddon beettishe deees.

issi soho asa malidayti issife gididi de'ettes ha soho asatappe nam'ati addeta issinozi adde qasse issinozi guutha naagidishin seka atto oyddati qasse macatakko izetikka mayda qamisa geetettizayssas booththaranne zo'ora walaketidayssakko

issi mithara keexettida keeththaza beettashe dawus sintherakka qasse tiyettadus bullazarakka qasse maata woykko xinqa geetettiza maatazan kamettada sooza giddozkka dhumidi beettizayssi bettishe deees

nu deley gaammo wogan hoykko gaammo asati go7ettiza wogay dees he wogaykka muusa woga geetette erettes ha7i muusa wogatappe issinozi buddenna muussa wga gidishin ha buddennaykka keehi lo7izayssa malidi xalapheza bolla uttides

usuppu addeti issipe gididi de7ettes ha usuppu addeti qasse aazan eqqido gizayssa gidikko dumma dumma zaallatinne shuchchati babisiza bessazan eqkidi issipe de7ettes ha usuppu addetappe ha maggada melisey deiza matatikka shuchchata bolla diccishe de7ettes

Issi mala mayo mayidayti issipe eqqidi deettes. Izatikka ichachu asati issi mala mayozara ha be'ishe deettes. Izatappe gede guye baggarakka dumma dumma asatinne aho dembaza giddon qasse worati bettishe de'iza issi qoncekko.

Issi macadizaara uttada de7awus aazi ooththashe deyazu gizayssa gidikko dumma dumma nuni uyiza miishatappe issi nozi tukke geetettes he tukke ayfeza nuni uyana mala gede baggara booththa sineta xaraphezaza bolla wothada ha baggara qashaashshaza qasse woykko tukke ayfeza shaashshashe woykko shichchashe de7awus

Isi7aa hooray beettishe deees hawazaza giddon dumma dumma mitha qomoti beettizayssi qoncekko ha mithati nuus eeththanas keeththe keexanas nuni zaara keshshanas dumma dumma maado bolla nuus payiza mitha takko izetikka.

heedzdzu naytikka bettishe deettes ha hedzdzu naytikka onante gizayssa gidikko haaththa giddon ooththeza naytakko izetikka aazi ooththezo gizayssa gidikko haaththa giddoppe moleza kessidi shooqishe de7eettes mashaza kushennu ikkidi

macati issife ke7idi be woganne be seera bessi she deeettes issiti ha7i bessiza wogazi ayaze woga gizayssa gidikko gufu wogakko ubbaykka karabe geetettizayssaza be hashen ekkidi issi neya iza ba qishin ubbaykka mecishenne guppishe ufayeti shede7ettes

Nam7u addethi issipe eqqidi deeththes; ha nam7u addethikka giddon zo7o miisha issippe oyqqidi iza be7ishe de7ees; izethappe qasse issi addezas huphezikka bo7akko; he bo7aza achcharakka qasse thoophiya baynderazi keehi aduqidi beththishe de7ees.

Karethara xaafetida xuufeti daro xuufeti beetishe detees. Ha xuufeta gidon qase misilen betiza asata misiley betishe dees. Izetika azas gelido gizaysa gidikon duma duma qopata izeti imana gidi gelidays betishe de'es.

Karethara xapetida xupezi dees itape gedera iza malati besizayis dees ha karethara xapetida xupezi nuni issi soo haraso gaketanaw danida'ida misheza othizayisako hesika ito tel getetes

Issi addezi ha beyishe dees haaddezikka itiophiya ayssiza addeza geetetti xeesetes itiophiya kawu geetetti egettes issa sunthazikka daqala mise dotore abi amide geetetti xeesetiza hyssazakko

goye baggara tophiya bandira leemisos tooce zo7onne xilil7o bandiray dizayssi beettishe deees iza bollan qasse xoolinte malizayssazikka woykko kokabe getettizayssazi beettes asatikka qasse salfen woykko yafadan eqqidayssikka qoncekko

Issi adde dizayssi ha xeelidi faasayishe dees izi hasayiza qaalaze dhokqo gidi hara asaska daro asas seetettana mana qasse isi issi miisha iza koshe dhokko oothththa miisha iza kushen ekkides addizaska hupheza bolla booththa qoofey dees

Moobaaley malizayssaza giddon woykko xuufezi daro xuufeti xaafettidi deettes gede baggara qasse irfotere woykko immizayssa woykko giigissizayssa giiditi gamothozan nuni haasayizayssazikka beettishe dees he xuufezikka haretha mishileta bolla xaafettidi dees.

daro maatatinne guutha mithati issife gididi gede baggara celel'idi bettishe de'ettes ha baggara qasse dumma dumma shuboti bollara qashettidayssi dees ha shubotikka qasse aazas maaddizo gizayssa gidikko korontiza nuus immana maaddizaytakko

issi son woykko issi bessan daro woykko coro asati issippe gididi eqqidayssi betishe dees haasata giddoppeka gedera nam7u macati sipe gididi hametishe deettes ha baggara qase issi adezikka berka eqqidees pude baggara qasse heedzdzati ekidi komputeretakka be7 isho de7ettes.

Daro shuboti issi bolla xaaxetidi dizaysa beyashe days. Ha shubotika aazas go'izo giikon, po'o nus immana iza gidora bizaysako. Hessatika koronteko geetetes. Duma duma anqashatinne mithati izara de'ishe deetes.

Issi ade dizaysazika ha besishe woyko be kushe issi kushezara ha malatishe des.ha adezika hupheza izasi sinththe bagara gede bo7atishe de7izaysaka besishe de7izaysi qoncekko.

daro kaho wosanchati issife shiqidi uttidi issoy issora zoretishenne haasayisheye deettes issi addezi kushe gonte geetettizayssaza woykko kushe kalse geetettizayssaza kushe kushe naathishe dees ha baggara issi malamayo maydayti qass be sinthezan waraqataza wothi dikka uttidayti beettishe deettes

iisi aaho denbay beettishe dees ha aaho denbazan qasse dumma dumma cilil7i ekkiza maatatinne dumma dumma katamaza giddon qasse ginben oosettida keeththeti beettishe deettes izan qasse nuus koronte eexxanas maaddiza shubotikka bollara qashettidi gede bizayssikka beettees

Issi addey giddon uttidi deees haaddezappe lanq era qasse wolqama ginben keexettida keeththati gitati uttidayti deettes izikka xalapheza bolla be komputerzan aazi ooththiza gizayssa gidikkoka ereto nagikkokka uttidi ooththishe deees.

Kawo osanchati issife shiiqidi uttidayssi beettishe dees ha kawo osanchatikka zoo medhozan tiyettida xalapheza bolla be sinthen woththidi iza bolla qasse dumma dumma waraqatatanne komputere geetettiza miishaza wothidi ubbaykka iza be ishe di eqqees.

Xarapheezati issife gididi eqqidayssi beettishe dees ha xarapheezatappe qasse guutha hedzdzu xarapheti ha gashshe baggara ha baggara eqqi dishin gitaza bolla qasse oyddu boochcha sineti de'ettes ha boochtha sinetikka nuni izara tukke ayfeta uyizaytakko.

Issi adde dizayssazi miicishe ha beisho dees haddeza achchazanka jast joyn gisa xuufey deishe dees hessa gussayka gelana dandayetta woykko ha nukonoson gelana dandayetta giza xuufeza ingizirethozara bessiisho dees.

Musa wogane usha woga besishe dizaysako. Haysi musa wogazi usha wogazi waanidayse gizaysa gidiko, shuketidi mizaysanne ushati qase issippe uyizaysako izeti mizaysi zo'o katha hessika aaho getetidi xeygetees.

Daro asathi issippe shiiqidi uththidayssa be7ashee de7ays; ha asathikka qassi yafaran uththidi aaze uththidaakko ereththennan aggikokka issoy issuwara be7eththidi issoy issuwara zoreththishe de7iyaazassi beeththees; izetha sinththenkka zo7o xarapheeathi beeththishe de7ees.

lssi wolqama katamay beettishe dees ha wolqama katamazan qasse hawaashe banke geetettizayssi dees hawaashe bankeza giddon qasse dumma dumma biray geliza so guussa iza achchan qasse nam'u macati gederanne haara hamettishe beettizayssi qoncekko.

Kawo oothanshati beetishe de'etes ha kawo oosanchatika oonante geetetizo gizayssa gidiko wotaderetinne mela asati issippe gididi de'etes izeta gidon de'izayssi issi maccaya qase be kusheza idimada de'awus guye bagara dumma dumma mithatinne kaameti eqqidayssi beetishe de'es.

Daro kawo osanchati issippe gididi tobetishe detes izatas tobisida adezi onne giyaba gidiko eretenan agikoka izeti ezgishe woraqata bolla birezan ba qofa xafishe dizayisi betishe dee's

daro asati issife shiqidi uttida sohoy woykko izati shiiqotethan issifetethan zorettana uttida bessay beettishe dees izetappe sinthe baggan deezayti qase qaraqataza kushen oykkidi biirizanka xaafishe de7etes.

Daro kawo osanchati issipe shiqidi utidi be'zaysa besishe de'es zaysa ha kawo osanchatika qase topia bandiraza issinipe issinipe guta be kushezan oykidi ubayika be kushe baqishene mic'ishe dizaysa besishe de'es.

Dalaga katamay betteizaysi qoncceko ha dalga katamazan dumma dumma kameti dumma dumma oggeti dumma dumma miththati izan dizaysi kehippe betishie dess iza gidon qase wolqqama issi pooqey wola woykko nam'ati issippe gididi oyketidaysika bettishe dess.

Cora asati issi bolla shiiqidi utizayti beetishe de'etes ha cora asatika oonante gizaysa gidiko kawo oosanchatako kawo oosanchatika qase tophiya bandira issinneto issunneti guuthara be kushen oykidi ubbayka be kishe baqishe de'eyes.

Booththanne karetha mayda asati issife gididi eqqidi deettes ha booththa mayletappe nam7ati qasse be hupheza bolla booththa qoofezakka woththida karetha mayletappe qasse issinozi guye baggan dees izetappe gede baggara qasse nam7u mitha woykko heedzdzu mitha bolla edzdzappenne daro gididayta bolla bandera woykko itophe banderazi bettishe dees

issi aaho ginbezi beettishe dees ha aaho ginbezikka issi katama giddon iza giddon dumma dumma kareppe woykko hara dereppe yiza asati izan nuus daro bira woykko gitta bira izan xiggidi nuus aqana mala maaddizasonne keehi lo7izada bessako

Issi wolqama ginbezi bettishe de'es. Ha wolqama ginbezappe ha bagara guthara othitida ginbeyka gashey Bette's. Gido atin wolqama ogezan dumma dumma mithattinne asat, kameti hametishe de'etes.

Wolqqama gimbey bettishe de'es ha gimbezas dalgga wuulay beetes ha baggara qase lo'iza miiththa ciishshatti oogeza bolla tokkettidi diccishe deetes bollara qase nuus po'o iimmanaw dandda'iz korontte shuubottikka qashettidayssi qonccekko.

issi aaho katamay dees he aaho katamaza giddon qasse wolqama ginbey beettishe deees he ginbeza lanqera qasse gede ogekka bizayssi beettees he ogezachchan qasse dumma dumma cililo matati lo7izayssikka beettishe deees

Oyddu lo7iza asati issippe gididi eqqidi betettes .Ha oyddu lo7iza asatappe qasse issi nayiya maca gidishin seka attoyti qasse addetakko. Isetikka kume may7o woykko anjo may7o geetettizayssaza maydi keehipe lo7ishi de7ettes.

issi mithara ginbettishe woykko mithara keexxettishe deeza keeththay deees a mithara ginbettishe deeza keeththaza gatsen qasse issi gita orato geetettizayssazikka uttides gere baggara qasse issiyaddeykka iza bolla keydi iza wothife de'es

heedzdzu asati issife eqqidayssa bissees ha heedzdzu asatappe nam7ati booththa may7dishin issinuuzi katetha maydes isetikka kawo oosancha gididakkoka azi izeti ooththizakkoka eretibenna izetaka guye baggara keehi wolqama ginbezibetifi dees

Issi wolqama fooqezi beettishe dees ha fooqezikka dumma dumma shuchchatappe ginbetidi oosettida pooqekko iza gassazan qasse dumma dumma maatati cilil idi beettishin ha maatata giddon qasse awkadoti buro diccishe deizayssikka beettes.

daro macatinne addeti gididi issipe eqqidayssa bessishe deees ha macatinne addeti qasse kufezan tophiya bandelaza oykkida ha bayndelazas ka medhoziwaanedayssa gida hissikko tooce zo7onne cilil7o medhokko

issi baggara ginbettida woykko wolqama ginbezi beettishe dees giddon qasse ereto na meshay edzdzo malizayssi deishin heedzdzos achchan qasse itphiya bayndera giddontagikkokka bandera mitha malizayti heedzdzati eqqidi de7eettes

Shaley bayzetizaysa besishe dees hessika away getetize gizaysa gidiko abisiniya dhale keetha zo'o xuufeta ne tooce xuufeta xaaxetidi de'es.

Cora asati issipe ke'idi eqidage beetishe de'es ha asatape issi addezi bootha mayidaysi nam'u kushera bena oykides gede bagaraka aakime malizaraka issi aayoka akamashe dizaysika beetes.

heedzdzunayti woykko maccati issippe gididi be7eettes izeti be7izayssazi aazigidikkonne ereto ixxikkokka izeta giddon woykko xarapheeza bollan meetettiza mithappemitha utha nuni mizayssi dees. hessikka kaarote geetettizayssazakko.

Issi wolqqama ginbbey oththetidays betishe de'es ha wolqqama ginbezi othetida wulazika qasse garssa baggara ibbixetid woykko ha betishshe deizayssi bettes izappe ha baggara eqqida miththay bettes.

Daaro hakkimeti issippe eqqidi deizayssa beashe dayssi izzetika qasse awoppe biido gizayssa giidiko chaayina zeere malizayttako ha chayyina zeereta woykko chayyina zereththa mallizayti qasse giidozan dumma dumma dhalle qommotta ekkidi booththa mayo mayi eqqidi ha beishe de'ettes.

Asati issi bolla shiiqidi de7eetees. Ha asatikka qasse aaza oothizo gizayssa gidiko dhale beetizayssa besishe de7ees. Ha dhalezaka shammizayssanne bayzizayssa gididi issippe izaati haasayishe de7izayssi qonccekko.

Cora asati issi shiiqidi eqidayssi beetees. Ha corra asati azi oothizo gizayssa gidiko issi hospitaale woykko haakime keeththa biidi akametana biidi issoy issuwarakka haasayetishe de7izayssi qoncce gididi beetishe de7ees.

isi aayyeeranne maceera gididi nam7ati hissipe deettes ha7aayeya be naayo uddummada woykko dosidayssa bessashe dawus aaze ooththazu gidayssa gidikko be dhanthakka nayo dhanthashe de7awus

Daro asati haakimeso biidi issipe uttidi gede be'ishe deettes. Gido attin gede baggara issi addezi eqqidi ha izeta be'ishe dees. Bollara qasse booththa woykko telebizhine masatizaysakka izeti be'ishe dizayssi qoncekko.

Nam'u asati ziqi gidi de'etees. Ha nam'u asata aazi othiwo giikko izatikka asa cadiza woykko asa hargetin asi saketin asa shemppo ashizaytanne pathizaytakko. izatikka aakime geeteti xeesetosona.

Karetha xuufen bollara xaafettidayssi beettizayssi dees ha karetha xuuferazappe qasse garse baggara qasse heedzdzusoon shagetida cogay beettishe dees ha heedzdzu soon shagetidayssazappe issizon qasse asa misiley beettishe deees ha asa misilezakka qasse asa kushe gede baaxazaytas caddishekka deees

chaynappenne itiophiyappe yida asati issipe deettes gido attin izata giddon macaya chaynappe gidishin sekayti qasse itiophiya zerethi malettes gide baggara dalga mithatikka cilil idibetetes

Issi aaya dizaara qasse be kusheza dhoqu ooththada kushezanka dumma dumma booththata oykkada izikka mayda mawuzey afalazi booththa gidishin gade baggen uttida issi zoy purae mayda addezikka beettishe des izikka lastiq oydeza bolla uttides.

Oyddu asata beyashe days ha oyddu asatappe guuthazi issineya naa woykko guutha naa gidishin he naaza qasse be sinthen hessada aayiya ha uttada be ashe dawus giddon deidaa qasse afilazan bena gulanteda uttadus.

issi sakettiza asati fiiqedidi be nayo ehidinne issi haakimeyssi yootishe dees haakimeyakka iza pathana gaada issaketidayssazakka aawoza oychashenne awozappe qasse zaaro ekkashe de7awus

kawo oosanchati iisipe gididi ha be ishe deettes kawo oosanchatikka astamareta woykko akime getettizayti iisipe ekkidi mastote woykko issi bigata mi isheza be kushen oykkidi a booththa maza maydi tana be ishe deettes

issi qorqoro woykko qorqoro kammiza qorqoro geetettizayssazi bettishe dees he qorqoroza qasse issi addezi oykidideshin iza pegede baggara qasse dumma dumma asati mithaza achchazan woykko mithaza garsen eqqida he mithazikka celilidi beettishe deees

issi dalga ogey beettishe dees ha dalga ogezikka hazara oosettide gizayssa gidikko shuchchara oosettidees ha ogezikka eledidi iitonna malanne izan qasse hamettiza makinati lo7di hamettana mala izi haaththay meechidi efonna mala shuchchazi oosettidayssikka maaddes he ogezanka asati hametishe deeettes

daro kawo oosanchati issife shiiqidi eqqidayssa bessishe deees ha kawo oosanchatappe issi addezi qasse be hupheza bolla booththa qoofe woththidees he booththa qoofe woththidadezikka kushezan kallo oykkidi eqqidi dees izetappe guye baggarakka wolqama ginbezi bettishe deees

mithati sifish higide dayssi beettees ha mithatikka guuthata gidishin mithatappe gede baggara qasse ginben keexxettida qurqorozikka bettishe deees ha baggan qasse afu dinbazan melida maataykka beettishe deees

Issi woliqama dodorezi ogeza basishe deizayisi beteesi ogeza gidon namu kathi zeranawu madiza goyishe mishes desi izetaple gede bagara asatikka iza sinthera eqidi ha iza betishe deteesi

Cora woyko daro asati shiiqidi issipe utidays betishe des ha asatpe qase issi issi asati durqa woyko kalo getetizaysa oykidi izara babisidi ha beyishe detes

Issi nayit woyikko Daro nayit issippe shiqqiddi uttidayissa besishshe de'ees.haa nayitappe nam''attikka dunguizza malizayisa bollara duniguza gididi hara bagara qase boththa gidida mayokka mayidd haa be'ishshe de'etees.

issi dalga ogey gede haho efizayssikka beettes ha dalga ogezachchin dumma dumma mithati eqqidayssi deettees hara baggarakka qasse poo7anas woykko koronte gidi eexanas maaddiza ampooleykka boothara eqqidayssi bettisfhe deees

issi addezi eqqidi ha be duunaza doydi dees izikka bees achchaza ha bessishe dees ha baggara baggara qasse be kushetaka issi issinara oyshethidi dees izas guye baggara biittati goyettizayssa be ashekka days

issi aho ogezan woykko dalga oge dees ha dalga ogezan qasse dumma dumma kameti ha kametti deettes ha kameti hamettizayssappe hara baggara qasse asati izaara aadhdhiza masara oge dees he masara ogezara nam7u naytika aadhdhife deezayssi beettees

ichaachchu asati eqqidi deettes ha ichaachchu asatappe qasse issi neya indo gidishin he indoyakka be hupheza bolla qasse dunguzaza qachadus gede baggan qasse nam7atikka be hupheza bolla kuwa immana maaddiza miishazakka tolidi eqqidayti de bettishe deettes

Issi melishe deiza mithay oykko maatati beettishe deettes hamaatatikka qasse izeta giddon biratay eqqidayssa bessishe dees gido attin gede baggara qasse ginben keexxettida keeththeykake hi'lo izayssikkaqe uttidayssi beettees.

Issi tamare keeththay bettishe diis ha tamare keeththazi bollara biratan keshettidayssa qasse garsera ginben keshettidayssa beyashodays ha keshshaza bollaka qasse amarethozan memare memara huni memare giza xuufidis hessa guussayka tamaru to amaro hachikka tamaro guussakko.

Issi katha denbazan daro asati eqqidayssa bessishe dees ha asatappe nam7u asatikka gammo boncho maya woykko dunguza geetettizayssaza maydi deettes izetikka izan eqqida biittazi woykko bessazi shuchchara walakettida biittakko.

Daro asati Gamo asa giddida heezati issippe woyko issippeteththan deetees, woraqqataka ubbatika oyqqishe deetees. Asa ooso gidiza ooso giddikoka orattanne guuttaka ubbaykka boncho mayo woyko dunguza geettetida iza ogge bolla woththidaytinne maydayti giddi issippe de'etees.

Asathi babisizayssanne ogeza bolla eqqiza ethi de7eeththes; ha babisiza asathikka kawo oosanchchathakkoo; kawo oosanchchathikka oona geetheththi gizayssa gidikko woththadara geetheththi xeeseththeetthees; woththarethi nuu biiththaa woykko nuu toophphiya biiththaza nuna iithappe naagizaythakkoo.

issi adde dizayssazi uttidi de'ees izikka aaze gizayssa gidikko kawo oosanchchakko ta kawo oosanchazikka qasse awan ooththiza gizayssa gidikko pirde keeththan ooththees asa naytta maata bonchisizayssakko iza huuphphezikka bo'attidda ekkizayssakko

heezu asati issipe uttidayssi beettees ha heedzdzu asatappe issineze be sinthe qasse be komputereza geetettizaysseza wothidi iza beishe deees nayakka be sinthezan ba koshshiza dhoqu istiza meishazakka wothada izan haasayashe de'awus

Dargo kahoo sanchati issi peya eqqidi be ishe deettes haqidaytikka kume may'onne qobekko qamisa may'o may'idaytikka iza giddon de'i tishin ubbaykka be kushe ha denthidi be ishe dizayssi qoncekko iza ta giddon qasse dumma dumma ciishatikka uttida.

daro kawo oosanchatinne goshshanchati gididi issippe shiqidi de'ezayssi beettishe dees gede baggara qasse oydeza bolla daannatinne dumma dumma hara oosanchatikka issipe gididi uttidi tobetishenne haasayetishe de'ezayssi qonce gididi beettees

daro asati issife shiqidi eqqidayssa bessishi dees ha daro asatikka bena lo7ethidinne be bolla meechidi lo7iza may7o may7idi ubbaykka ha be isho deettes isetappe qasse gede baggara gammo zoonen qucca wodada qasse pirde keeththaka bessishizi deizayssi qoncekko

Gaammo asata gididayti ubbaykka issife sheqidi deettes tani gaammo asa gaana koyda gaasoyka aazay gizayssa gidikko gaammo boncho may7o woykko dunguza geetettizayssa zammaydi issifetethan izeti shekidi ekidayssa bessishe deees

Daru kawo usanchati issife shiqidi qammisa mala maydinne ha be kushiza dhoqu histidi be ishe woykko hasayishe deettes aazi gizo gidayssa gidikko izeta bolla booththa xuufera xaafettidayssazi bessiza mala tophiya kilile mikirebeete sidisteyna zoure giidi xaafettides hessika tophiya dugeya kilile woykko tophiyas dugeya kilobettizayta zoretetha keeththa usupuntho deeththa giidi bessishe deees.

Issi maca dizaara uttada xaafashe dawus waraqaataza bollaka beh biirezaa uttada ha xaafashe deawus izakka kawo oosanchakko iza bolla deiza xuufizi qasse izo ay gize gizayssa gidikko daanna geezi maca daannayo giidi booththa xuufara xaafettidayssi bessishe deees

daro asati issippe shiiqidi issi mala ymayoza maydi kameza bolla anqashaza caanishede ettees bollan oyddu asati deyin gathsen qasse oyddappe bolla gidida asati pude izetaska gaththi shede ettes bollan de'zaytappe issineya macakko

issi wolqama kaamezi nu anqashata caani efishe dees iza giddonka karetha makontalera woykko karetha miishatara qashetida anqashazi issi bolla komerettidi geede bishe dees izikka izara hamettida ogezi shuchchara oosettiza ogezakko

Daro asati issife gididi shikidi ooththishe deettes ha asatikka haazi ooththo gizayssa gidikko mithazara kesha woykko keexhtheza keexxishe deettes ha mithazikka barzape geetettiza mithazan qasse mismaare geetettiza bilatazan iza issi bolla torgidi issaka shiishi she deettes.

Issi aaho bessay beetishe des ha aaho bessazan qasi dumma dumma bessappe shiiqida asati oothoza oothishe deetes aazi oothizo gizayssa gidiko anqashata issi bolla shishidi xuuganas maxishe de'etes.

Daro asathi aziuththido gizayssa gidikko kushezan keeththaza oykkidi dumma dumma anqqashata besazappe woykko haaththazappe kessishe de7eeththees;haaththa giddon dumma dumma anqqashathi dezaysse gidikko nu bolla woykko nu payyaththeththa bolla daro meto ehaana dandda7eththes.

Asati issi herazan shiiqid azi othizo gizaysa gidiko dumma dumma herazan ishalisishenne pitishe detes ha herata gidonpe hatha gidon wodhiza ankashata pude maxidi kesishe de'etes

Issi adde dizayssi woykko nam7u addeti issippe gididi nam7u kameta bolla bishe deettes. Ha kaameta bolla qasse aazi ooththi she de7zo gidikko anqasha caani efishe deettes. Izetappe ha baggara cilil7o maatatikka keehi bettizayssi qoncekko.

Cora asati isi aho dembazan shiiqidi eqqida issa be'ashe days. Ha cora asati qasse issi saaxine woykko xalaphezaza giddon aaththidi iza be'ashe deettis. Izetappe gede baggara ginben woykko shuchchan oosettida keeththazikka beettishe dees.

asati be heera lo'athishenne ishalisishe de'eettes gaasoyka ha heeray lo'ona agizayssa gidikko nu bolla woykko izata bolla izata payatetha dumma dumma metotanne hargeta ehana dandayeza gisho izetikka pittishe peyxazara de'eettes

Asati be heeraza keedi loathishenne ishalisishe de'eettes gaasoyka izeti lo'athonnanne ishalishon aggizayssa gidikko asa payatetha bolla gita metoy yaana dandayiza gish peycaza ekkidi pittishe de'eettes.

Gaha garse baggara issi addezinne issi macay uttidi deettis haaddezikka qasse iza tophiya maaninetethaza iza woykko nashonal ayde woykko fayda geetettizayssaza iza sunthaza xaafashe deyawus bollara qasse xaafettidayssazikka faydaza woykko hessa nashonal ayde geetettizayssazakka nuus iza qoncisi she de iza xuufe bissishe dees

Daro maccatinne addeti issippe gididi de'etees; ha addetapenne maccatape issi indde dizara be kushe dhoqqu ooththada woykko miccashe keehi ufa'etashenne keehi lo'ashe be hupheza bolla qobe woththidara gede be'ashe de'awus.

kawo kosanchati issippe issifetethanne siiqotethan gididi uttishe zeizayssi beettishe dees hajeti uttidayssazi yafazan woykko edzdzo malata kessidi issipe uttida izeta giddon qasse xarapezazi zo7o malizaykka iza bolla deiza xaraphezikka izeta giddon edzdzutidi uttidees

Daro Asati yafaran giddidi oggeza hametishe detes. Ha Daro Asatikka issi oggezan gede bagaranne ha gimben osetida oggezan Hametishin iza Hachisan qase duuma duuma maththa Qommotti betishe de'izsyssi qonccekko.

Zo'o pudhida ciishay gede bagara betishn ha bagara qase boothara xafetida xufezika betishe de'es. He xufezika ay gize gizaysa gidikon covide woyko corona virus America getetizaysan koyro domids gizaysa besishe de'es.

Nu dere gamo asati woyko gamo c'imati issipe gididi utidi de'etes ha gamo c'imatape issinet issinet be dunguza woyko boncho mayoza mayidi de'etes gede bagara de'izat be huphenza bolaraka dunguza qophe wotishe betizaytika de'etes.

Daro kawo oththanichcha gididayitti issippe shiqidi eqidi detes.haa eqidayitikka ubayikka be kushshen qase waraqatazza oyikkidi izakka be'ishshe detess .gido atinn gede bagara qase nam'cu asati eqidikka izeta tamarisishshe detes.

Issi adezi ha be'idi hasayashe des adezika ona getetize gidayisa gidiko tophiya ayisida kawoko izika xeqilay ministire doctor abiy ahmede getetes gede baggara qasse botta xufen xafettida xufezika a achan de'es.

asati issife gididi hamettishe deettes be tozakka issoy issu ara gidea tangishe izetti deesayssi beettes gido attin izeta giddon issi macaya deyawos he macayakka biohpheza dadesiza duge wothidarakko izeta giddon issi addezikka qasse qoofeza wothidayssikka beettishe deees

daro oo asati issipe coran shiiqidi deezayssa be ashshe days haasatikka miicizaytikka be kushey issoy issora baqqizayti gidishin izata giddon qasse issiyadde xilahone geetettizadezikka bettishe deees

gaammo asa gidizayti iisife eqqidi deettes izetikka gaammu boncho may7o geetetti xeeysettizayssa zammaydi deettes hessika dunguza geetetti xeesettes ha dunguzazikka boutharanne karetharara baggarakka zo7ora gididi oosettidayssakko

nam'u toora hamettiza miishe woykko motolo saykile geetettizayssaza asati laaggi efishe deettes izatikka mayda mayozi boothakko guye baggarakka dumma dumma cilil'o maatati dichishe de'izayssa bessishe de'izayssi qoncekko

ichaachchu asati issippe gididi uttidi zooretishe de7eettes ha ichaachchu asatappe issi addezi itophiya kawu geetetteys he itophiya kawuzikka boppel deqalay ministire awi aymede geetetti xeesettizayssazakko izikka mecishe de7ees

daro asati sipe shiqidi eqqida hasatikka ubbay kushezanne tophiya bayndila getettizayssaza oykkidi micishenne ehi ufayetishe deettes izetappe gede bagga guye baggara qasse dumma dumma maatatinne mithati celil7idi beettosonna

Issi yaaho denbayey beettishe diis haaho dembazan qasse yafaran mithati eqqin mithaza bolla qasse shubozi qashettidayssi beettis ha denbazan qasse wogga mashiney shuchchaza bolla kedideyshin ha mashine zikkanuus eexa na mayiza go'izayssakko.

issi addezi miicishe ha beidi dees haddezikka iza sunthaykka izi haasayizayssikka ereto naagikkokka iza guye baggara qasse badala cilil7idi buro diccishe beettes ha badalata giddon qasse dish ko mithayka eqqidayssi beettishe deees

hoyddunayti isipe ridi uttidi beisho deettes ha woddunaytikka be qodheza bolla qasse issi laxana malizaysa mayoza qachedi ubbaykka haa beyisho deettes hanaytikka ta beshin daanna ta malizaytakko hizeta sinthenka xalapezay deyshin xalapheza bolla qasse pudhiza ciishshaykka uttides

Hedzdzu asati beetti woykko eqqi ha be'ishe deettes. Ha hedzdzu asatappe giddon de'izara maccako. Nami'atikka attuma gidishin, ha attimatappekka qasse issi addezi hu'eza bolla qoofe woththidi kushezan kareththa mobale oykkidi iza be'ishe dees.

Issi adde dizayssazi ha beishe dees haaddezappe gede baggara dumma dumma medhotikka tiyettidi deettes haaddeza qaalazikka dhoqu gaana mala iza qaalaza dhoqisana maaddiza miishati deettes hessatappe qasse ha baggarakka izi iza bolla wothidar xalaphezazikka beetishe dees

Hezdzdu woyko oydu asati betishe de'etesi , ha oydu asatappe issi adezi utidi de'esi. Izetappe gede bagara qase nam'ati danako, ha danatappe issinazi qaseka hupheza bolla bootha qopeza wothidedesi.

kawo wosanchati woykko daanna geetettizaytinne seka kawo wosanchati issife shiiqidi uttidi deishe deettes izetikka aazi uttido gizayssa gidikko tobetishenne isso issoara zooretishe deizaysi qonce gedidiy beettishe dees

nam7u dannati ha baggaray eqidi deettes ha nam7u daannatikka issi mala mayo may7da izeta mayoza bolla tophiya baynderoykka bettishe dees ha nam7u daannatikka hupheza bolla karetha goosse woykko qoofeza woththida izetappe guye baggarakka nam7u asati uttidi ha beyisfhe deettes

Daannathi salfen eqqidi keehi lo7izayssa bessishe dees; izetha kushen de7iza miishashzikka qasse olaa izatha bolla de7shin oleththana maaddiza miishazakko; hessika massaraa geetheththi xeeseththizayssazakko; guye bagganka izatha be7iza asathi isssippe eqqidi beyishe deeththes.

Garo uttida daannati woykko wotadereti issi malo maydayti beetti shote itis izotappe ha sinthe baggara qasse dumma dumma lastiqaoydey issi bolla komeretidi deizayssa bessi sho dees.

daannatiisipe salpen woykko yafaran gididi eqqidi ha babbisidi beyishe deettes ase kayti ubbaykka issi mala may7o mayshin issi neya qasse hara mala may7o woykko hara medhu mao minda eqqadus

daro kawo oosanchati issife gididi uttidayssa be ashshe days ha kawo osanchati wotaderetinne dumma dumma kawo oosanchati issife di7izayssi beettes izata giddon issi addezi waraqata oykkin issi addezi qasse bena udimidi deees

Issi utethay de izason kawo oosanchati ssippe gididi uttidi beyettes ha kawo oosanchatikka wotadereta woykko daannata geetetti xeeysettidaytakko iseti sinthe baggara issi mala may'o maydi uttida izeta giddon qasse issi naya indo gidishin addetapeka qasse nam'atikka bo'atakko.

Oyddo asati issippe eqqidayssa bessishe deees ha oyddo asatappe nam'atikka woykko issinezi daanna masates ha daannazikka kushen qasse waraqaataza oykkidi izo nababishe deizayssikka qonce gididi bettishe dees.

nu dere gaammo goofa giddon beettiza bessati woykko sohoti beettosona ha bessatikka qasse gaammo aysso keeththay izan uttizayssa woykko izi uttiza oydey de7iza ginbezakko ha baggara qasse wottadereti issippe salfetidi ekkidayssi beettishe deees

issi kawo oosancha gididayti issipe uttidi issi bessazan woykqo ssisozan deettes ha kawo oosanchati oonante gidayta gidikko wotadeletakko ha wotadeletikka ubbay macatinne attumati issipe gididi xaafishenne biireza kushen oykkidi ha beishe deeettes

Asati issippe shiiqidi de'etees, ha asata giddoon qassi oydati macca ichachati macca gidishin, issinoozikka qassi addetakko. Azati azze oottiza ootiza gizayssa giidiko, uuketa wolkkama uuketa ukkidi iza qassi palqana woykk baathana gidi ubbatikka iza bollan kushsha wottishe deetes.

Issi ayya woykko macca ha be'adda hassashe dawuss. Izzakka hassaisizayss azze gizzayss gidikko ba koshshezi woykko izza qaalazi dhoqqu ganna mala izza sinththen koshezi dhoqqu histidayss mishshati qashethidi izzi achan de'she dees.

daro kawo wusanchati issife shiiqidi uttidayssa bessishe dees ha kawo wusanchatikka metozanne polana giidi issoy issora tobetishenne haasayettishe deizayssa bessishe dees idetikka shagozikka gede baggara qasse quwebeki ozan waraqataza wothidi xaafishe deees

daro asati isipe shiqidi eqqidayssa be'ashe days haasata sinthezan qasse dumma dumma kathati issi bolla marabarazen woykko guutha kurtozan aadhdhidi issi bolla komeretidi deizayssa be ashe days

Oyddu addeti bettishe de'etes ha oyddu adetappe issoy huphe bolla dungguza qofe wothides.qase issi lanqera dizayssi nam'atikka qodhe bolla dungguza foxxa mayida issinozi qase bo'a huphekko.

Issi addey de'izaysi ha betishe de'es. Ha addezika qase ba kushezan qala dhoqu histiza woyko ba kushezan dhoqu histiza misheza oykidi haasayishe ne ha betishe dees. Addezika bollara karetha shubare mayidi uttides.

Issi Aya ha beyashe de'awus , ha ayiya woyko macaya be som'oza qase zo'o medhon tiyada huphezaka qase he medhozan huphe isikezaka tiyada ha beyashe dawus. Iz achanka tophiya Bandrazika betishe de'es.

asati issippe uttidi mishenne uyishe deiza woga bessishe deees haydeti mishenne uyishe deizayssi pampara haaththe deezayssa burcu katara dumma dumma mirindatikka qase deezayssaka bessishe katha taka muuseti saanera gidin izeta izi issippe mizayssa bessishe dees

Nu derey gamo asata c'imati issipe shiqidi hasa'ishene be woganne besera issipe gididi tobetishe de'ettes ubayika dunguza ma'ozanne dunguza qopheza woththidi izata sinthan qasse issi naa dizayssi afalaza maydi utides.

Ichachu asati issipe shiiqidi eqqidayssa be ashshi days ha ichachu asatappe heedzdzati macata gidishin qasse nam7ati qasse addetakko izetikka oonante gizayssa gidikko kawo oosanchatakko kawo oosanchatappe macati bootha may7o maydi lo7ishenne keehi ufaysisha dezayssi beetees.

Heedzdzu kawo oosanchati uttidi habeyishe deeettes izeta giddon qasse issi addezi bekusheza kusheta kushera waaxidi oykkides gaara baggarakka izeta sinthen waraqatay biireynne dumama mobaaleti beettishe deeettes.

kawo osanchati issife gididi deezayssi beettishe dees ize ta guyen qasse dumma dumma deleta woykko dumma dumma kilileta bayndiraykka eqqidayssi beettish gidi qoncekko ha kawo usanchati maca yerana addera gidishin macaya buutha mayn addezi karetha may dees

Booththa may'o maydayti issife ha beishe deettis izeta giddon qasse beayfeza bollakka mana xiri woththidayti issinozi qasse paster geetettizayssa woykko wongele geetettiza malidi bahopheza piccidayssikka beetishe dees

am7u asati woykko adderanne indira beettishe deettes haaddera indira beettizaytappe indiya hophezi cimmidayssa woykko puul immidayssa woykko boothaythike bessishe dees addezikka kushezan maxaafazan oykkidi izo bessishe dees.

oyddu kawo osanchati gede uttidi deettes ha oyddu kawo oosanchatappe ha baggara nam7ati deishin gere baggara qasse nam7ati deettes issinezi woykko issiniya izeta giddon maca gidishin seka attidayti addetakko ubbatikka karetha mayo maaydi be sinthezan qasse pampara haaththe utisida.

issi adde dizayssi giddozan eqqidi iza achchazan dumma dumma kompiteretikka haratikka waraqatati beettettes iza lanqen deiza xuufezi booththara xaafettidi bettes he xuufezikka aazi giza gizayssa gidikko lo7o ooththo saamenta gido giidi haasayishe deees

Oyddu addeki hissife gididi eqqidie haa beyishe deettees ha oyddu addetappe gede guye baggara qasse zo'o kaamezikka beettishe dees ha oyddu addeti izan eqqida biittazikka shuchchara walakettida biittakko ha shuchchatappe asse gede baggaraka dumma dumma mithatikka beettishe dees

Daro kawo oosancha gididayti issipe gididi shiiqidi uttidi de ishe dizayssi bettishe dees izeta garsizan qasse izedi saametidi izara haaththa wiza pampazikka uttidayssi beettishe dees ubbaykka xaafishenne baraqataza bolla ziqqi giidi be ishe deetties.

Nuni kathata demmiza bessati woykko sohoti daro bessatakko isetappe issinuzi mitha ayfeppe beettiza kathatakko ha mitha ayfeppe beettiza kathati dumma dumma nuus go'a immana maaddizaytakko leemisos muuzeti burtukaneti dumma dumma papaayati bettife deettes.

tamare nayti issipe gididi tamaresozan uttididayssi qoncekko ha tamaretikka astamarezi beetto naagekkokka tamareti xalala issipe giidi be kifilezan uttidayssi beettishe dees izeta sinthezenka xaraphezi deees

Daro asatinne kameti issife giidi issi bessezayn woykko issisozan hamettifenne eqqife deizayssi beettife dees izetikka deizayssazi makinay izeta issisoppe haraso efana giidi koynnizeti izan gelana giidi eqqidi makina zakkanaa gife de'eettes.

issi doyzorey biittaza kaashshishenne ha be giddon aaththishe dees iza giddo peggede baggara qasse nam'u nayti eqqidikka iza be ishe dees ha beyezerezi aazi woththize gizaysse gidikko biittaza woykko zumaza basidi denbasishe dees

mayoti issipe gididi gede woderoza bolla qashetida wodoroza bolla micetti deezayssi bettishe dees ha mayotappe qasse ha baggara dumma dumma gashshe nayta huphe bolla woykko qoofe geetettizayssazikka mithata bolla de ishe dees ha baggarakka issi naazikka uttidi ha beishe deezayssi qoncekko

guutha nayti tamare keeththazan shiiqidi issife uttidi tamarishe deezayssi beettes izeta tamarshiza astamarazi beettonna aggikkokka ubbaykka be sinththezan waraqataza woththidi xaafishe deezayssi qonchekko

Asati saketiza wodenne halgettiza wode be shemponne ba ashota akametidi woykko paxiza bessati de7ettis he bessatappe issinozikka akimeso woykko hospitaale geetetti xeesettis hawospitaalezan dumma dumma hakimeti ekkidikka akamishe deizayssi beettishe deees

kaaththa ayfeti nuni dumma dumma miiththa qommotappe beettana dandayoos. ha mithatikka miiththa bollatappe maxetidi shiqidi issi bolla suretidi de'ettes. hissatikka muuzeti lo'ometi dumma dumma afkadoti mangoti issi bolla shiqidi deizayssa besishe de7ees.

dumma dumma kaththati shiiqidinne he kathatara qasse asatara issife uttidi bayzishenne shammife izati deizayssa bessishe deees izatan ziqqi giidi uttidi qumayettidi gulantidi daro asati uttidi deizayssa bessishe dees

daro tophiyappe shiiqida asati beettishe dizayssi keehi matas beettees ha tophiyappe shiiqida asati izatas paydoy qoodinkka eretto nayssikka keehi beettees

Haamezi asa caani efishe dees; ha kaamezachchan qasse dumma dumma asati kaamezan gelana giidi iza achche gede bishe deettes kaamezas bolla baggara qasse dumma dumma miishatikka caanettidi woddozora qashettidayssi beettisho dees.

Guutha nayti buro tamari keeththa gelishe iza bolla izetikka be sunth loose ooththanassinne meeze ooththana maaddiza dawtare qommotikka beettishe deettes iza bollaka xaafettida xuufezikka izeta aawa sunthanne izeta suntha gidi garsen pacezan bessishe deees.

Issi zo'o may'o mayida maca eqadus. Ha nayaka qase kushaza bolla tophiya bandirappe hara malizaysa Botha bandraza oykada utadus .ha nayippe gede guye bagara aho worayka betishe de'es.

gaammo woga geetetti etettizaytappe issi noozakko hessika aazi geetettize gizayssa gidikko gondalle maaheyte may7o dumma dumba xambazota oykkonne dunguza maydi issoy ispara bonchetishenne miicishe deizayssa bessishe deees

oyddu asati eqqidayssi beettishe dees ha oyddu asatappe nam7ati maca gidishin qasse nam7ati attumatakko ha macatappe qasse issineyakka dunguzaza be hashsheza bolla yeggada gedi be ishe dees izetikka izan eqqidayssazi dumma dumma maatotinne izetappe guye baggara mithay beettishe dees

daro asati issippe shiiqidi eqqishe ha beyizayssa bessishe dees izetappe issi addezi qasse guutha sharbeza kushe bolla oykkidayssikka beettishe dees qasse izeta giddon issi macadizaarakka qoofeza wothada micashe ha beyashe deyawus

namm7u addeti issife gididi de7ishe beettiza ha namm7u addetikka booththa laylo woykko booththa shuurabe mayidayssi beettishe dees izetappe issi adezaska hubazi woykko issi kezi dendidayssa woykka boo gididayssa bessees

Nam'u asati bettishe de'ettes ha nam'u asatappe issi addezi nami issi kushshezan sinne oyikkida issi kushshezan qase saaneza oyikkidi de'esi azzi oththize gizzayisa giddiko ayife tukkeza uyishe deesi guye baggaraka qase hedzdzu tohon hammetiza kammeyka bettish deesi.

Nam'u asati ha eqqidi be ishe deettes ha nam'u asatappekka issinaya maca gidishin issinezi addezakko maca karetha maydis addezi qasse booththa maydi be kushiza nam'u biradhezakka bessishe dees.

issi bessazan qasse asati eqqidi ha be ishe de7eettes ha asatappe giddon eqqowadezi qasse booththa shurabe kushe sora karetha maydi hubeza bolla qasse karetha qoofe woththidi giddon deizayssazikka beettishe deees iziti guye baggarakka mithay beettishe deizayssi qoncekko

Issi wolqama mithatinne worati woykko gita mithati gede baggara deettes he mithata giddora qasse dalgawge efizayssi dees he dalga ugezaran qasse oyddu addeti gede hamettishe deezayssi qoncekko

Issi adde dizayssi bena oykkidi booththa shurabe maydii qasse kushedankka mobaaliza oykkidi kuupheza bollakka qasse qoofeza wuthidi ha be ishe dees izappe gede guye baggara aaho cililo maatatinne mithati issippe gididi beettetes.

Issi dalga katamay beettishe dees ha katamaykka aazey gizayssa gidikko dumma dumma keeththeti iza giddon beettes ha keeththatappe ha habaa baggara qasse asati issi fetethan issi mala shurabe maydi kushezan qasse bandera malizayssa oykkidi ha miicishe de'eettes

issi lo7iya macaya eqqada dawus kushezan qasse karetha miishekka oykkada issi shuchcha maliza biittazan eqqada ha beyashe de7awus gede baggara qasse aaho woratinne gita mithati cilil idi betti she de7ettes

isi aho denbazan issi mala may7o woykko issi mala shuurabe maydi daro asati issifetethanne siikotetha bessiza may7o maydi de7ettes izeti izan uttida maatazikka keehi celili'idi beettizayssakko

Asati issippe shiiqidi oydde tarappeza bollan uttide de'etees. Giddoon uttiza uttida oydezikka lastiqako giddoppe atin issin na'azi woyko issi addiz eqqidi hayzeta be'ishe dees. Gedde baggaara qassi heezu heezu asati issippe uttidi toobbetishenne zorettishe dees.

asa nayti be oonatetha erissana giidi be sunththa xaafisishe de'izayssa besishe dees gedde baggarakka guuththa woykko nayti issippe issi mala mayo mayidi tamaare nayti be sunththaza mazagabesishekka de'eettes

daro asati issife shiqidi eqqidi issoy issara eqqidi be ishe deettes izetappe giddon uttidayssazi qasse izeta sunthaza woykko izeti be sunthaza yootin izikka sunthaza kompetereta giddon xaafishe deees

Daro asati issippe shikidi egidi deishe deettes ha daro asatappe qasse ha baggara issi addezi uttidi izeta sunthazakka mazgabishe mazgabishe deezayssi qoncekko gede baggarakka issinde'e uttida uttada de'awus izetappe gede guye baggara dumma dumma mithatinne uuthati beqishe deettes.

Oydu nayti issippe deetes. Ha oydu naytappe issinozi lastiqe oydeza bolla uttidi dees disjeka woraqatayka oykidees. Ha oydu naytappe qaseka issinozi biirezara woraqatayka bolla sekayta sintharaka xaafishe de'es.

Daro nayitinne adettinne guththa nayitti issippe shiqidi eqidi dizayissa be'ashshe dayis.izeyta gidoppekka nam''ati uttidi national id getettiza izeta misigebba woyikko izeta suniththaza xaafishe detees.ubayikka issippe gididi be'ishshe dizayiss qonnicekko.

daro asati issipe shiiqidi eqqidi deizayssa be ashe days ha daro asatappe qasse nam7u asati uttidi deettes ha nam7u asatappe issi naya maca gidishin he macayakka qasse be hupheza goozettara de7awus izatikka oydeza bolla uttidi xaafishen de7ettes

daro asati issife shiiqidi dizayssa bessees ha daro asatikka aazi ooththo gizayssa gidikko oonatetha erisizayssaza be sunthaza mazagabesishe woykko xaafsishe de7ettes goye baggada dumma dumma kathatinne uuthati beettizayssi qoncekko

daro asati issife shigidi de'ettes ha asatappe qasse uttida asati mazagabishin eqqida nayati qasse be sunthazakka izetas immishe deezayssi qonceko izetikka immishe deezayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma izeta manashnay layde geetettizayssazakka mazagabettishe deettes

heedzdzu asati issife gididi uttidayssabe ashshedays ha hedzdzu asatappe uttidara maca gidishin qasse eqqidaytikka addetakko macaysi aazi ooththaze gizayssa gidikko seka addeta sunthazakka uttada xaafashe deyawus addetappe issinozikka bootha kume may7o maydees

issi naya uttada be ayfeza bolla mashineza woykko asata be giddon mazgabiza woykko sunthaza xaafiza mashineza uttada be ashshe dawus hara baggara qasse asati issoy issoyra gididekkidi geze izo be ishe deejayssikka qoncekko

oyddu asati bettishe deettis ha oyddu asatappe ha baggara nam7u macati uttida gede baggara qasse nam7u addeti uttida isata sinthan qasse booththa oydey deishin izetikka booththa oydeza bolla uttidi issipe de7eettis

issi tamare keeththay beettishe dees itamare keeththazan qasse tamare nayti salpen woykko yafaran eqqidi be suntha immishe woykko mazgabettishe deettes ha tamaretikka kushezan bedatara oykkidi ubbaykka issi malamayo maydi eqqida

nam7u asati uttidayssa bessishe de'ees ha nam7u asatappe issi naya mazaggabetawus woykko be sunthazakka gede yootashe dawos gede baggara qasse uttidara izi sunthaza xaafa she dawos be komputerezankaaazaska oonatetha bessiza itophiya woykko tophiya nashonal ayde gizayssazas mazagabeta she de7awos

oddu asata misilezi bettishe dees ha oyddu asata misilezikka issi naza issi naska boochcha xuufera izeta bolla sunthazikka xaafettides ha oyddatappe qass gede baggara issi addezi be kushe zarays ha bessishekka deees

Issi aaho denbay goykko wolqama denbay beettishe dees ha aaho dembazan qasse oosettiza aaze gizayssa gidikko tooku waasay kayettiza bessako ha tooku wasazan iza kaana giidi qasse nayti issife gididi gede guppishenne woxxishe de'eqphis.

Issi ahoo denibayi de'ees.haa aho denibazanni qase kuwasanichchati kuwasee marishshetishshe de'es.guye bagaraka qase haa daro kasanichchati issippe gididi cilili'o matazanni kuwasee shocishshe dizoyiss betees.

Issi dembazani kuwase kasanchatine mela asati kasan woy sargen yaparan didi eqida eta gidoppe issi kasanchazi qase kuwaseza kushen oykidi ha besishe dees izzetappe guye bagaraka aho kethatine mithati betishe detes

Nam'u asati issippe gidid de'etes, ha nam'u asatika kawo osancha geteti xeysetetesi,ha kawo osanchatika qase sporte woyko sportes qodimagaza ha shiishishe de'etes, izeta guye bagara tophiya Bandrayka qasheti de'izaysi qoncekko.

Kaasancha gididayti haa ziqqe gidi woykko salpen eqqidi haa beshe deettes ubbaykka be duunaza woykko be achcheza ha bessishe deettes a kaasanchati kaaseza dembazan gelonta sinthe giigettife deezayssi qonchekko.

cora kasanchati issi aaho denban beettishe deetees ha aho denbazan qasse kuwaseza kaanappe sinthe issife gididi izeti salafettidi uttidayitinne eqqidayti deettes izeta giddonka qasse issi macadizaara uttadus

issi aaho denbay beettihe dee zaa7aaho denbazikka qasse kowaasey ka ettiza dembazakkaw ha kowasey ka ettiza e dembazan heedzdzo asati deettis heedzdzu asatappe qasse nam7ati kowaasezay issoy issuara marfetisu deettis

Issi aho denbazan daro asati shiiqidi deizayssa be ashe deyays ha denbazan qasse deedi shiiqida asati kuhas kaanas giigettishe de7eettes ha baggara qasse izata qodima gash shishe issi addezikka gede haasayishe deees.

Daro kaasanchati uttidinne qasse gede baggara eqqidi deedayssa bessishe de7ees ha kaasanchatikka cilil7o mayonne zo7o mayo mayidi issifetethan ha be7ishe de7eettes.

Duge ha tophiya zangaran beettiza kaasanchati bettishe deettes ha kaasanchatikka qasse ubbay waassifhenne dhoqu giidi be kosheza siisisho deettes izetikka xoonidi woykko kaassa kaydi asata xoonidi keeshe bees simmizayssi qonceko.

nuni dumma dumma xuufeta iza bolla xaafana maaddiza waraqata qommoti beettishe deettes hawaraqata qommoti heedzdzati issi bolla gididi salo medho gididaytikka beettizayssi qonceko taybeshin

Nuus nuni ogeta baasanas dumma dumma katha biittata izara goyanas maaddiza miishati deettes hessatikka doyzoore geetetti xeesetetes ha doyzooreti qasse ooratha nuni shammiza bessaza ta ha'i be ashi deays

Nuus foho immiza daroro miishati deettes leemisos nuni soo giddon goo7ettizayti lambati tamati dumma dumma miishatappe foho demmanon dandayoos hayssa naytay beyashe deezayssi huphe sora zo7o gididi gede oytha sora qase karetha gidida baatile geetetti xeesettidayssazi de7ees.

kawo ossanchati issipppe giddidi eqqidi hasa'she dettes izetappe giddon eqqida adezi mobayillza be'ishin he izi be'iza mobayilleza sekayittika izara eqqidi ha be'ishe dettes giddo attin ha bagara qase issi macca dizaraka gede cillilo Mayo shurabeza mayadda izeta be'ashe dawusi.

Nam'u asati issipe gididi nam'u toy de'iza kame woyko motore sakile getetizaro lagishe detes izetika izan othidi lagiza bitazi shuchan osetdia ogezakko ogezikka jehi lo'izasakko gede bagarakka dumma dumma ginben kexetida

nu dereppe kare dere woykko kare dereppe nu dere nuna gede efidi ha ehidi dandayiza miishe diis he miishezikka orphile geetetti xeeysettes h orphilezikka carko bolla woykko bollara paallana dandayizayssakko hay paallishe dees izaska malazi booththakko

Ichachanne ichachafe bolla gidida asati issi kaameza bolla caaneti bishe deettes haasatikka aazi asate gizayssa gidikko wottaderi geetettiza isettetes ha wottaderikka nuna naagizaytanne nuni olettiza wode nuna nu ashonne nu shempo nuna naagidi iitappe ashshizaytakko.

Issi adde dizayssazi haa simiidi haasa'ishe de'es;ha addezikka ethiophiya kawo geeteti xeeysetees;ha kawozikka izas sunththazi oonne gizayssa gidikko dokter xeqlay ministere abiy ahimede geeteti xeeysetizaysako.

Issi kamey dizara ha baggara betashshe dawus ha kameykka kareththa gidishin karethayippe gede bagara zo'oti ekiza kameti de'etes ha kametetappe guye baggara dumma dumma katamay ginben keziza keththat bettishshin miththati gidorakka beettetes

Kaameti issippe gididi hametishe de'etees; gede bagaara daro kaameti ogezan woykko shuchchara oosetida ogezan be'ishin qasse haa bagaara dumma dumma kuntale kunththidi canidi efishe de'iza issi kaamezika bollara issi addey uttidaysika beetishe de'es.

Nam'u toora nuna efiza motosaykilete getetizayti asata gidon eqidi de'ese ha motorsaykileti sekka kametappe nun elesidi gathidi nu qofa nun gashe Woden nu qofaza nu polanna mala othizaytakko asatikka ezeta gidon eqidi dizaysa betishe de'ese

nam'u naytinne issi soo medossa dizaara bettashe dawus, ha nam'u asappe gede baggara dizaara qasse zo'ome misha oykada gede simada dawus, izatappe qasse issi naa dizayssazi ha soo medosa hare getettizari bolla yarkaneza caanidi goochi efishe de'es

Heedzdzu toora gede bishe de7iza bajaje geetettiza kaamiya beettashe de7awus. izaska eshozi biittazan qasse beettishe dees. Gede baggan qasse biittara ginbettida keeththezinne keshshazi mithatikka issippe bettishe de7ettes

Nam7u toora hamettiza motoro saykile geetettizayti deettes. Izetappe qasse issinoy bolla issi addezi uttidi laaggishe de'ees. Gede baggara qasse ginbettida keeththaza bolla dumma dumma xuufetikka xaafettidayssi bettishe de'ees.

nuni issi bessappe hara bessaba nas nuus woykko aazi koshsheze gizayssa gidikko kaame gizayssaza koshshees hakameti keehi adussa kaame gididi nuna haho oge nuna efanan dandayizaytakko gede baggarakka wolqama mithati eqqishe beettidayssi qoncekko

heedzdzu addeti beettishe deettes heedzdzu addetappe giddon eqqidayssazi qasse bo7atidayssa woykko hupheza bolla isike bayndade izetappe gede baggan qasse kaamezi asata caanidi be ishe dees haasatappe qase issi addezi wulaza duudi gelishe dees

Issi kamey ahu bessaza woykko ogezan hamettishe dees ha kaamezikka qasse asfalte woykko shuchchana oosettida dalga ogezan hamettishe dees gede baggan qasse asatikka eqqidayssinne ogeza bolla dumma dumma mithati toketidayssikka beettishe deees.

Issi kaame dizaara ogezan be ashshe days ha kameykka qasse nuna issis bessape hara bessa fanas maaddizarokko izi izaara biza ogezikka keehi shuchchara oosettida woykko asfalte geetettiza ogezan bashe deyawos.

Issi woliqama foqez betishe des. ha foqezika qase duma duma suchappe ginbetid kexetidayisako foqez duma duma wulat daro wulat izara be7ana besizayit betishe detes garisera zo7idine betishe de7izay dishin laniqerq qas salo malatiya betosona.

Mac'atinne adeti issipe gidid ha beyishe detes, ha macata woyko adetappe issi macaya be duunazanne be hupheza goozetada ha eqada beyashe de'awus, izetappe gede bagara qase gimbeni keexetida zo'o mishan woyko zo'o medhoni tiyetidaysazika betesi.

heedzdzu asati issipe gididi eqidayssa beyays ha yeedzdzu asatappe isinezi adde gidishin sekayti qasse indeta woykko macatakko heedzdzatikka issipe gididi maxaafaza nababishe deezayssi qoncetekko izetappe gede baggara qasse gita wulazi beettishe dees

Daro asati issipe shiiqidi uttidayssa bessishe deees hasatikka oydeza bolla uttidi kompitereza giddon issinays izata sunthi xaafettana mala izeta macayssikka gede yootishe dettes.

Issi wolqama ginbezi dhoqu gidi beettishe deees ha ginbezikka hotele woykko asi izan katha bayzananne izan aqana woykko tamare nayti izan gelidi tamarana maaddizayssakko iza garsan qasse dumma dumma miishatikka deezayssi beettishe deees.

Issi wolqama pooqezi tishe dees ha fooqezikka buro oosetishe deezayssi qoncekko iza bollan qasse ampoole woykko koronte nuus immiza shubozikka gidoy qashe tiri dees biittazan qasse dembazan asatinne dumma dumakameti issife gidid eqqidayssi beettes.

Wolqama pooqeti issi achchen dhoqu giidi bexippe de7ettis ha wolqama pooqeti shuchchappenne simmintotappe ginbettidaytakko isetan kaami tamaranne dumma dumma oosoti izan poleqxana dandayida pooqetakko.

beyanassinne xeellanas lo7iza pooqezi beettishe dees ha fooqezikka bollaranne garsera gidi nam7uso shagetidayssakko izappe biitta zara ha baggara qasse dumma dumma maatati lo7iza cili7id beettizaytikka deizayssi beettees

Asati sipe shiqidi ekishe deyettes haasatikka waraqataza kushen a ekkidi issoysara haasayishe deeettes izata giddon qasse edxarapeza bolla qasse ciishshazi pudhdhoynne booththay pudhozi beettizayssi qonceka.

Na'mu woliqama ginbeti beettishe deettes ha ginbetaska qasse dumma dumma wulatikka oges hoykko izara gelizayssinne keeza wulati beettishe deettes gede baggara qasse dumma dumma mithatinne hara ara qommotikka beettishe dizayssi qonicekko

asati issife shiiqidi xaafishe deettes ha asatikka aazi izeti xaafiza gidikkokka eretibenna izeti xaafizayssazikka tamare keeththan asa naytaka mazaggabishe woykko tamare nayta sunthaka ekkishe deettes izeta sinthazan booththaranne zo7ora de iza ciisha pudhoykka bettishe deees

kareththa mayo maydi issi mala maydayti ubbaykka issife shiigidi eqqidayssi bettiishshe de'ees ha kareththa ma'o maydaytikka oonanta woykko kawo oosanchata gididayssikka beetishshin gede baggara izitappe dhoqqa ginbezikka beetiishshe de'ees

daro kaho oosanchati issife gididi uttidaytinne ekkidayti gididi deettes ha uttidaytappe daruti ayta woykko macata gidishin ekidaytappe qasse daruti addetakko izitappe gede guye baggara asa sohoykka mithayka issife gididi beettife deees

Kawo oosanchati issife gididi uttidi deettes ha kawo oosanchatikka nuus wode ehida woykko teknologiya getettizayssazi immida miishazan izan qasse komputere geetettes he komputerezakka ubbatikka beishe deettes ubbatikka uttidi iza be ishe issoy issoykka dees.

Gutha tamare nayti issippe gididi detes ha tamare nayti issimala mayo mayidi woykk yuniforme getetizaysa mayidi ba kushsheka mechetishe detes.ha izatika kushe mecetida sohoyka bomba haththa geteti xesetes

guutha nayti issippe gididi issi tamare keeththa be uttidayti de'ishe deettes ha tamare naytikka astamarey bayndashin uttidi micishenne ha be'ishe deettes izitikka astamarey gelanappe sinthe xarapheza bolla gelidi issoy issoy uttidayssi bettishe de'es

Issi woliqama mithay oykko daashan beettiza karetha mithay beetti hedees izappe qasse gede baggara wolqama shuchchan oosettida ginbezi oykko keeththazi beetti hedees issi addezikka gedi hameti hedeza issi beehito beettes

issi tamare keeththay beettishe dees ha tamare keetthazan qasse issi astamare addezikka qasse aqidibe ishe dees ha tamare keetthazan beettiza dumma dumma maatati dumma dumma buro diccisha guutha mithatinne tamareso deyza tamari nayti isan tamariza kifilezikka bettishe dees

Issi tamaare keeththaza giddon woykko tamaare keeththaza giddon uuttidii nam'u naytti nababbishe de'eetes astamariya guye baggara booththa may'o mayada eqqadus gedde baggara issi nayakka mela eqqadus izi guyera qasekka maxafe keththa gettetiza maxafey de'es

Issi naya mithaza oykkada ha beyashe dawus hanayakka qasse aazi gazu gizayssa gidikko tani tamare keeththa geliday issantho laytha woykko nam7u shanne tammanne laapu madotetha laythan tani issantho tamareso geladis gaada ha bessashe de awus.

keehi lo7iza naytinne ufaysiza nayti issipe gididi eqgidi deettes hanaytikka aazi ootho gizayssa gidikko tamare keeththazan xaafishenne tamarishe deettes issoy issoara tamarsishenne tamaretishe beizayssi qoncekko

Issi adde dizayssi ha beyidi haasayishe dees ha addezi qassea gaammo dungozappe hara gididayssaza be qodhezan xaaxidi ha beyishe dees iza kushezanka qasse izi qaalaz dhoqu maana mala ooththishe oykkidi haasayishe deeza miishazi bettishe dees.

Daro asati issife shiiqidi uttidayssa bessishe deees ha asatikka dumma dumma bessatappe shiiqidayssa malees izetikka beyizayssazikka aazi gidonna erettin issifetethanne siiqotetha bessizayssa nedi ubbaykka issife de'eettes.

guutha nayti issippe uttidi tamarshey deettes ha guutha nayti keehi lo7izaytenne ofaysizayti ittima lamayozamaydi xalapheza bolla woththidi xaafishenne waraqataza woththidi issi naya ha beyashe deezayssi qonceqo

Issi aho katmay beetishe dees ha katamaza gidon duma duma kethatinne asa soy betishe dees iza gidora qaseka xirirara bida nam'u ogey bidays betees. Ha qase shuchan oosetida ogezani daro kameyinne asay hamutishe dizays betters.

Hedzu adeti iisi pe gididi ogeza ha mettishe de'eettes ha hedzu addetikka qansazara keehi pe gitakko isetappe gede guye baggara qasse asfalte woykko shuchchara oosettida ogezan kametika ha metishe de'etes

Issi adey de:izaysi ha beyishe de'es ha adezika azi hassa'ize gizaysa gidiko erwtona agikoka izape hede guye bagara duma duma asati ke'idi heraza bola orhishene heraza loythishe de'etes

issi aaho bessan daro asati shiiqidi hamettishenne eqqidi deezayssi beettishe deeees haasata giddon qasse guutha nayakka de7awus izetappe gede baggara qasse nuus oge ba siyiza woykko ooththisa doyzorezikka beettishe deezayssi qoncekko

issi dalga ogey dees ha dalga ogezan qasse heedzdzu doyzooreti gede bishe degetes heedzdzu doyzooreti nuus ogeza baasanas maaddizaytakko izetappe gede baggara dhoqabessatinne dumma dumma mithati beettizayssi qonceko

asati issifetethanne be cugan keedi issi heeraza lo7athishenne ishalisishe deeettes ha heerazi iitonna malanne mecetidi dumma dumma iray bukkiza wode mecetidi haaththan bonta mala ha beheeraza izetikka lo7ethishe woykko baasishe de izayssa beyashe days

issi wolqama ogey beettishe dees ha wolqama ogezikka aazappe oosettidee aspalta geetettiza issettes hessika shuchchappe oosettiza ogey guussakko iza giddon qasse kaameykka hahora ha yishe dees gede baggara dumma dumma mithatikka beettishe deezayssi qonceko

issi maca zo'o shurabe mayada bee huphpheza bolla qasse sharbezara bena goozada eqqara de'awus .haa nayakka haaththay dumma dumma nuus beetiza besati deettes haaththay beetiza bessatappe issinozikka qasse bomba geetettes .ha bombazappe hedzdzu jarkanezarakka duuqashe de'awus.

Issi naadizaara eqqada deyas hanaka aazi ooththa zugizayssa gidikko haaththeza duuqashu deaus haaththezakka bomba getettizayssappe duuqashs gede baggara qasse tobbozara qachada ha baggara qasse nam'o yarkanezikka berka eqqidin izan haaththezikka duge qolettishe dees.

Issi adezi ha beyishe des, ha dezila qase ba ayfa bolla manaxire getetizaysaza wothides, kushen qase asara gaagetan awoykon gahetana maduza mabale karethaza oykid eqides

Issi bootha kame giddiza issa bessishe dees. A bootha kamezas qassi karetha oyddu tohoyka beettees. Ha oyddu tohoyikappe bollara qasseyizi canida issazi karetsara issi bolla tsaatsetidi diza issa shubo woyko tubbo getetidi diza issa shubo tsanidi efishe bessishe dees.

Daro wodey nuni haaththa demmiza bessati woykko sohoti darokko hessatikka ollappe dumma dumma pultoppe abbappe gogiza shaafappe demmana danda7os gido attin hara baggara ayssiya7i bombappe beettiza haaththa bessishe deees.

Asati be kushe woykko be paayatetha naagishe de'ettes aasan mecetiso gizayssa gidikko bomba geetettiza haaththazan mecettishe de'eettes iza ta giddon addetikka indetikka be qoodheza bolla dunguzaza qashshidi woykko yeggidi ubbayka eqqida.

haaththe nuni demmiza meeshatappe issi nozi bomba geetetti xeesettees ha bombaza nuni gaaso medhidi iza medhana dandayida meesh aazay gizayssa gidikko bombazi nuus uyishenne nuni go7ettiza wode nuus keehi geeshsha gididayssa gidoyssa da gishshakko